Methano ndino otamu ulikwa nkene aantu yena oku kala yena taa longitha omeya, oku goopaleka nosho woo oku ga kaleka geli muundjolowele uuwanawa taga vulu oku longithwa kaantu nenge kiinamwenyo kutya nee otaga longithwa kaantu gokunwa okuyoga ,iipumbiwa yawo niizalonwa yawo nomalutu gawo nenge pamwe oku tekela iimeno yayo unene kaanafaalama mboka yena iimeno momagumbo ,otaa vulu oku longitha omeya ngaka oku tekela iimeno yawo.

Oshikunino shiinamwenyo olyo eha ndyoka li holike nohali hokitha unene kuunona. Aakuluntu ohaya kutha uunona taye wu fala koshikunino shiinamwenyo, opo ya ka tseye omaludhi giinamwenyo mbyono taya longwa mosikola nenge mbyono ya hala ya uunona wawo wu kale wu na ontseyo kutya moshilongo omu na iinamwenyo yini, yomaludhi nomaludhi. Oshikunino shiinamwenyo ohashi nana aatalelipo okuza kondje yiilongo mbono haye tu etele iiyemo moshilongo, oshoka uuna taye ya okutala moshilongo ohaye etelele iiyemo yo taya futu.

Aanafaalama oyendji oya hogolola okumuna oondjuhwa, oshoka oondjuhwa ohadhi omayi, onyama nenge taya vulu oku dhi landitha kaanangeshefa yalwe nenge kuyalwe mboka ya hala oondjuhwa dhokumuna. Onyama yondjuhwa oya talika ko onga onyama yi na uundjolowele okuyelekanitha nonyama ontiligane, oshoka omuntu uuna a gomboka koshipangelo oha vulu okukuthwa onyama a kale owala ta li onyama onyokele, oshoka iitungithilutu.

Uunamapya ohawu tu etele uuwanawa owundji ngaashi aantu mbono haya kwata oohi momilonga. Thimbo limwe ohaya kwata onga iipalutha nenge ta yedhi kwata ya kalandithe yi iyetele iiyemo ya humithe komeho oonkalamwenyo dhawo.

Efundja ohali etelele iinima oyindji mono mwakwatelwa oontangu, aakwashigwana ohaayi komilonga nokiikwatelwa ayihe yiikunguluki yomeya go pevi yo taakutha née oonete opo yakwate oontangu dhokukalanditha nenge oontangu dhokukeelela momagumbo hadhi liwa oontalala nenge oonkunkutu.